Kapena oshinima oshiyolithi shafa totala okandjambagona okashona. Olundji oto adha owala taka dhugaadhuga nokudhengagula omukati gwako oshoka natango inakatseya kutya ohagu longithwa shike.

Ethimbo lyokwenye ngele lyeya metokopya lyomutenya aantu oyendji ohaya ka holama uupyu owo tuu mboka moondunda ndhoka dha longwa momwiidhi , oshoka dho nande ku kale kwa pupyala ohadhi kala owala dha talala nawa meni lyadho.

Nena omuntu ngele ota lundulula oohi dhe okuza moshilambo shimwe okuya moshilambo oshikwawo nenge e na mpo e dhi landa a hala okudhi fala kehala hoka hazi okuna ano okweenda e dhi tula momeya, itadhi ende owala dhi li pongalangala, oshoka otadhi si.

Aalandithi yuumeno uushona otaya ningi oyendji oshoka aantu ngaashingeyi aantu oya mona kutya aantu otaya mono oshimaliwa niiyemo yili nawa mokulanditha uumeno mboka uushona.

Omuntu ngele ota tekula oondjuhwa, ni iyageke oku muna oondjuhwa ondumba dhili mehala limwe alike. Ohashi taandelitha omikithi, sho ohashi e ta ondjala moondjuhwa, oshoka oshidhigu oku pa oondjuhwa odhindjidhindji iikulya ngele odhi li mumwe. Oshoka ohdhi li owala tadhi hakana, dho dhimwe ihadhi mono po sha.

Oho piti owala wa lala? Yakweni otaya li yo otaya landitha iikwamboga yawo niiyimati mbyoka yatekula owala momagumbo momizile dhawo yene.

Ohashi kala tashi pula ombunda po ku kuna nopokuhelela ashike enyanyu lyomukuni ohali ya po ku teya ngele a tala iimeno ye ayihe ya ziza nawa, ya tula ko nawa yo oya pya ayihe pwaahena nande omikithi nenge yimwe mbyoka ya sa, ashike ayihe otayi ulike iiwanawa.

Ondjuhwa oyo oya simanekwa pamuthigululwakalo gwoshiwambo, hayi telekelwa unene aayenda mboka ya simana yo ohayi ya nduno yili pamwe nekaka

Aluhe okumuna iingulu, osho hashi pula eitule mo nomuntu omunandjungu, oshoka ohashi pula iigunda yawo aluhe yi opalekwe, okukuthako oonyata ndhoka dhi li ko, opo yi kale mehala lya yela nawa.

Oongombe ohadhi monika dha thuka nawa dho otadhi tayima komalutu uuna omvula yaloka nawa omalundu gaziza niihwa yahapuka nawa .

Oondundu odhindji otadhi ya gumuka shoka shimwe tashi etwa kelunduluko lyonkalo yombepo ngaashi koombepo dho mapukupuku nenge koomvula ndhoka dha dhiginina. yimwe otayi etwa kaantu ngaashi aantu yamwe mboka ha yaka fulako omamanya ngoka go ku iyopaleka miipala koomeme.

Omahala gomavululukilo ngaashingeyi ogo ga tungwa nawa. Oto adhapo woo nesiga lyoku yothela. Omuntu owa pumbwa oku etelela owala okanyama koye hoka wahala niikuni, esiga opo to li adha nale ngoye wuka yothe.

Oshili tashi hokitha oku tala aagundjuka yongaashingeyika ye na ohokwe mokwiilonga iinima mbyoka yina sha nuunamapya nuuniimuna.

Nena ngele okwa tunga iilambo ye yokumuna oohi oyindjiyindji yi li pamwe, oha tekele we ta longitha eyemele, mokutekela mo omeya miilambo omo tuu moka, ashike oha tula owala kumwe ominino dhomeya ndhoka dhu uke kehe moshilambo, ta patulula ko owala lumwe a tekele iilambo ye.

Egulu nalyo osho lya londo, tali monikila komandhindhiloko ngoka ge li kombanda yevi ngaashi: omilonga dhimwe ndhoka dha kala ihaadhi pwine mbala nuupu, tadhi monika nkene dha pwina, dhi na owala uumeya uushona nenge omeya gadho ga ninga oontopo.

Aantu oya golola okutunga oondunda dhaa talelipo nomwidhi oshoka odho hadhi kaleke ondunda yatalala una kuna uupyu.

Olundji ngele owa mono oohi dhomomeya getu ngoka omatoye, wa koneke kutya oohi dhoye otadhi monika dhi na omitse ominene nuulutu uushona, nena otashi ulike kutya opu na uupyakadhi we ya po, tashi vulika tadhi si ondjala, nenge pu na omukithi gwasha gwi iteyela momeya goye, nena owa pumbwa okukonga ekandule po.

Oondundu dhimwe odhi na omamanya omawanawa go oga kola. Omawanawa noku tunga omagumbo gomakuma, oku honga omishigakano ndhoka hadhi kala kiitutumbo yoonakusa noku ninga woo iiyaha.

Kaamuni yoohi aluhe omuntu okwa pumbwa okukala e shi ethimbo ndyoka e na okupa oohi dhe dhi lye ano a kale owala hedhi pe pethimbo limwe alike kehe esiku, ye na kale woo e shi kutya ohadhi li lungapi mesiku, keedhi pe unene nenge keedhi pe kashona.

Omuntu ngele ta munu uuyuhwena ina pumbwa okuwu tula mehala moka mwa ndandala, oshoka uuyuhwena uunima mboka wu hole okukala tawu hadhagula, onkene owa pumbwa monima mu na ngaa evi ewanawa nenge wa tula mo uupeta mboka hawu zi kiiti ngele omuntu ta hongo.

Iimeno yi na oonsheno oontookele hadhi kala dha toka nawa kelundu nomafo ga yalalala onga oshinima sha yalwa kombanda yomeya, nolundji ohatu gi ithana omavo. Ohaga monika owala pethimbo lyomvula uuna momalonzi nomiishana mu na omeya.

Ngele omuntu owuna oongombe nenge iimuna yoye, oshiwanawa pethimbo lyomwiidhi gwa mena nawa manga omuzizi, gumwe po e togu gongele ondumba gu kukute manga gwaziza natango, oshoka oguna omongwa omuwanawa niimuna yoye.

Opuna omiti dhimwe ndhoka hadhi vulu okumena pomahala mpoka pwaana omeya nawa ngaashi moondundu, ngaashi twa koneke omuti ngoka gwedhina Acacia tree, nolundji ohatu mono ko omakwega ngoka hatu ula omakwega gomutyuula. Ohagu vulu wo okumena mombuga poyima pwaana omeya.

Monale aantu ohaa tapa owala iithima taa tapele pelilo, ashike mongashingeyi aantu oyendji oya lundulula. Ohaa tapele pelilo pwa tentekwa okayaha, taa tapa nduno yuukitha mokayaha hoka keli meni lyelilo. Opo aantu ngele taa li yaa thilile oshithima melililo, lyo lyi kale lya kaka nenge yi kukutile mo.

Mokuputuka kwetu omatama okwali owala hatu ga mono pethimbo lyomvula ga mena miiti yegumbo, ashike omvula ngele oya sheka, nago ohaga ganya po. Ihe mongashingeyi aantu oyena uuyelele wa gwana kutya shampa owala to tekele omatama goye, ngoye to dhike po oshiti opo li mene leegamena omvula otayi puko owala tali tula ko.

Iinamwenyo yomo kuti ngaashi oonduli, ohadhi ende iinano iile unene tuu ethimbo ndjoka omeya hoka hayi nu ga pwiinine, onkee ano yina oku ka konga palwe mpoka tayi vulu oku mona omeya go kunwa.

Owu na iimeno yoye ngaashi iikwamboga, ashike ku wete kutya olye ta vulu okukala te yi tekele, oshoka ongoye awike wu li po? Longitha ominino ndhoka dha longwa dhi na uumbululu, to vulu owala oku dhi taakanitha mepya lyoye miimeno, ho patulula ko owala ngoye to pata ko, e tadhi tekele iimeno dho dhene.

Aayendi yiinano iile mboka haya ende taya talela po omahala gomoondundu nomoombuga oya pumbwa aluhe yakale yena iikwa niipangitho yawo ayihe ngaashi oothayila mpoka taya vulu okulala oshoka oshiyenditho yena ohashi vulu okuteka nenge shipwe omahooli e taya lala mokuti omo tuu moka.

Kapuna oshike hashi koko tashi endelela tashi yelekwa nepapaye, epapaye olyo omuti gumwe ngoka hagu koko tagu endelele muule we thimbo ehupi lela, onkene ano ngele owahala oku landitha nenge oku kuna omiti kwatela mo wo epapaye.

Owapenduka owili ya pitilila na ino vula oku iningila otee? nena oto vulu oku pita pomalandithilo ngoka ha ga landitha ookoothiwa ombwanawa nena ano pita po e to pitula po okakopi koye wuye kiilonga wi italaleka.

Onkoshi ndjoka onkiintu ohayi dhimbululwa uukwatya wawo wokothingo. Inayi shitwa ya fa ndjoka ondumentu, oshoka ndjoka ondumentu oyi na omafufu ogendji kothingo, ashike ndjoka onkiintu kayi na sha.

Omukalo gwokweenda totekele oshimeno noshimeno, mongashingeyi owa pingathanwapo. Aantu ohaya longitha owala omunino gumwe, guna oombululu dhameta moofoola. Omuntu oho patululako owala lumwe wuli kopomba, go otagu tameke ihe okushamina, na omuntu inopumbwa okulandulamo, oshoka otoya owala kupatako nokupatululako.

Ongalamwithi yaShiteni, mongashingeyi aantu ohaye shi tapele owala pokayaha hoka ka tentekwa melilo, opo shaa ha kakeke sho shi thilile elilo ngele aantu taya li.

Aantu mongashingeyi ihaya longitha we omashina ngoka omanene gokupulula nenge gokukuna ihe oyena owala okashina okashona hoka kopaumwene haka vulu owala okulongithwa komuntu gumwe awike ngoye e tolongo epya lyoye ongoye awike. Mboka hawu yi omahooli. Owapumbwa owala okulanda omahooli nokutseya nkene haka longo.

Mongaashingeyi omithigulwakalo otadhi ende tadhi si mo, aantu ihaa lile we iithima momalilo ihe oto adha owala taa lile muuyaha.

Mongashingeyi, aantu ihaa longitha owala omapya okukuna iimeno yawo ngaashi iikwamboga, ashike omuntu ota vulu okulongitha ehala lye ndyoka e na megumbo nenge mondunda ye.

Elondodho kaatalelipo mboka yehole okutala iinamwenyo aluhe otaya londodhwa wukale meni lyoshihauto, ngoye iyageka wuhaa yekelehi iiyagaya shaampoka, olundji opuna omandoloma giiyagaya mu tovulu okutula iiyagaya yoye.

Onga omumuni goohi kotoka waatule oohi dhoye moshilambo shimwe ashike, omuntu owa pumbwa kukala wuna iilambo yaayolokathana opo wukeelele omikithi dhaa dhipage oohi dhoye adhihe.

Oondundu dhopaife otadhi monika dhatenda omisa dho otadhi ngumuka takugu ngaa oondumba dhomamanya nolundji aantu otaya tengeneke elunduluko lyonkalo yombepo olyo tali eta engumuko ndika.

Ngele oto munu oohi, ethimbo nethimbo owa pumbwa okukutha mo omeya ngoka omakulu, to yogo oshilambo shoye nawanawa, to tula mo omeya gamwe omape.

Aatalelipo yomahala ngaashi oondundu nomahala moka muna iinamwenyo yomokuti haaluhe naana haya ethelwa okuhinga iihauto yawo oku tala omahala tuu ngoka ihe ohaya pewa omuhingi ngoka eshi nawa ehala eyi endithemo noshi hauto shoka shu uthwa okuyamo.

Uumeno mboka uushona owundji wo muwo oha wu tila oonte dhe tango onkee ano wuna oku we ningila oka mu zile hoka a ka piti oonte dhe tango ooshona oshoka oonte dhe tango oha dhi aneke noku thipa mo omeya tadhi endele miimeno opo yi koke Nawa nayi kale tayi mono oonte dhe tango ooshona opo yi koke Nawa o yina oku kala yili moka mu zile yo yikale tayi mono oonte dhetango ooshona .

Aantu ihaya tekelewe nuudhigu. ohaya kundukidha owala epya lyawo nomunino gotagu tsuwa oombululu dhuukilila mpoka ya hala pwa shashwa omeya

Otaku pandulwa epangelo lyaNamibia molwa omalunduluko ngoka ye eta miitopolwa yokoondundu nonande inaya pondola okutula mo oopate ndhoka dhooteya. Opendji oya tula mo oopate ndhoka dhomamanya shoka sha ninga wo oshipu okuya ko komahala ogo tuu ngoka goondundu niihauto.

Aamuni yoohi oya pumbwa oku kotokela oohi dhawo opo kaadhikale dhangundumana odhindji moshilambo shimwe. Oya pumbwa okudhi topola opo dhikale woo tadhi gwanene niikulya dho otadhi inyenge nonawa.

Aalongi yomoofaabulika dhoku pakela iiyimati oya pumbwa aluhe yena iikutu mbyoka hayi longithwa meni lyo fabulika. Ngele tayayi komagumbo gayo taya zala iikutu yayo. Omitse odha pumbwa oku kala dhasiikilwa nawa, oku keelela omafufu gaaha gwile miikulya. Oyena okukala haya ikosho nawa koonyala opo ku keelelwe etaandelo lyomikithi.

Olundji ngele owa tala iiyata noohema ndhoka dha ndulukwa muushuundhila oto hala wutye odha longwa momafufu nomiipa mbyoka yoonzi, ashike hasho, oyaza owala kuunima mboka waza koshimeno hashi ithanwa uushudhila.

Onkene tuu aantu taya dhenge omuthindo pokuyoga iikwatelwa yetu moka aantu haya munine oohi. Oshoka oongaga ohadhi eta omikithi, dho ohadhi kutha mo ombepo ndjoka oohi dhapumbwa okufudhila mo.

Omuntu kehe okwa pumbwa efudhepo kiilonga mbyoka ha longo kehe esiku uuna omuntu to kutha ngaa efudha naakwenegumbo yoye nenge naa kuume koye eta mu ka talelela po omahala ngoka omawanawa kuna omatondokelo gomeya nenge kuna omeya ga nkankama tamu thuwa po nduno ta mu dhengwa kokambepo.

Aantu oyapingenapo okutekela iimeno neyemele moka omuntu hotekele okameno nokameno, ashike ngashingeyi aantu ohayalongitha wala ominino ndhoka dhina uumbululu wu ukilila kehe pokameno , moka omuntu ha patululako owala lumwe lyo epya lye alihe olyapwa okutekela.

Aayuli yoohi ngele taya kwata mo oohi ndhoka oonene nelalakano lyokulanditha nenge okukalya onawa ngele taya shuna mo uuhi mboka uushona opo wu tsikile wo okukoka.

Omuntu otiipula nduno kutya omolwashike ondunda ndjono yatungwa yili pombanda inayi thika pevi. Olundji shino ohashi ningilwa omolwa iikokoloki na unene ngele omuntu a tunga mokuti moka muna iinamwenyo oyindji ngaashi omayoka noondje oku keelela iiponga.

Okuniwe uutilwe molwa opate ndjoka ye enda poha dhefuta, oshoka omeya ngoka geli mefuta sho gena omakuthikuthi ha geki idhenga kokule. Nena opate oyotu ndjoka otayi ende tayi hokwa komeya ngoka taga etelelwa komakuthikuthi noku niwe uumbanda kutya onaga kateyepo opate oyo tu ndjoka.

Omwiha itagu igwana po ngele opu na owala onyama niithima nenge omalwiishi. Ashike, otayi igwana po ngele pooha dhayo opu na wo iikwamboga nenge iihape.

Aantu ko paife ngeyi ihaya ende we oondjila oonde ngele ya hala okuya mpaka ya hala. Ohaya longitha oohauto .

Opuna omaludhi goohi dhimwe ngele odha mono uuhi wadho mboka uushona wuli moshiponga, nena ohadhi tula uuhi wadho awuhe mokana nelalakano lyokuwu gamena koshiponga.

Olundji aakuni yiimeno ihaya kunu iimeno yawo kooshimwe nooshimwe ihe oha ye yi kunu owala ehwata, wo ngele wa mene ta tudha po wumwe, ye taka tsika.

Molwa oomvula ndhoka itaa dhi loko we nawa, mongashingeyi iishana nomilonga otadhi monika dha pwiinina. Nomeya ngoka ga hupa mo taga ningi omanono.

Ookuku nootatatekulu mboka yetu tetekele nale, nonando kayali nana yena uunongo wagwana wokushanga, oyo oya kala haya longitha omamanya oko yashange omashangelo gawo.

Iikwa niipangitho yomoongulu dhoku ndungika aanasikola oya pumba. Onkene ota shipula aayiyambi mboka haya hongo iikwa pilangi ngaashi iipundi niitaafula yatsakaneke woo epangelo mokati noku kwathela oosikola odho tuu ndhika.

Molwa onkalo yombepo ndjoka itayi pewathana omeya, egulu nalyo lyalondo, omeya giinamwenyo itaga gwanene we. iinamwenyo ohayi monika tayi napa komahala ngoka yakala ha yi mono omeya

Mongashingeyi kaantu mboka ye li komahala ku na omeya ga talama, ga kankama miishana, momilonga oto adha nduno ngele omeya taga pwinine taya yulu oohi okulongitha oonete ndhoka dhoomwe shoka inaashi pumbiwa yo otaya nete mo woo nuuhi mboka uushona wa gwana oku ethiwa wu koke nawa ashike molwa omikaga aantu naamboka uushona otaya li.

Oombwa dho momeya iinamwenyo mbyoka yalongwa yina omagadhi ogendji molutu haga imonikila uunene kolufufu lwadho sho weyi tala ngeyi otayi adhima owala.

Aamuni yoohi ihaya muni oohi owala nelalakano lyokulanditha yavule oku imonenamo iiyemo ihe oha ye shiningi wo nelalakano lyokupalutha omaluvalo gawo naakwanezimo yawo.

Uuyuni wahumu komeho , wakatuka onkatu mbali dhokuya komeho, aantu ngashi ngeyi ohakunu owala iikwambonga yawo momagumbo menu lyondunda dhawo talongitha uyelele mboka wolusheno nenge mboka woketango oku kokeka iimeno yawo.

Antu mboka taya munu oohi mokati koondombe oonene dhina omeya omale, nena ohaya dhikemo nduno iiti hoka yatenteka iipilangi opo ngele ta yayi kiilambo yawo ya ende yalonda ashike kaayakale yalyata momeya.

Aantu ihaya kunu we noonyala noompadhi ngaashi monale, yo iilya tayi kala nduno ya halakana yo kayi li melandulathano. Aantu paife ohaya longitha omambakumbaku, taga pulula go taga kunu niilya yoye nenge iikunwamo yoye ohayi mene nduno ya landulathana yo oyi li owala momikweyo.

Aalongimapya oye na omukalo gokulonga mo omwiidhi ngoka gwa mena miimeno yawo yo taye dhi tula moondjila. Dhimweohadhi ningwa nelalakano lyokuninga uuhoho, dhimwe ohadhi ningwa okukeelela oshimuke , opo shaa ha nanwe mo ketango, ihe shi kale owala sha kwatelwa mo mevi go omeya ga longithwe kiimeno.

Ehala lya kumwa omiti olyo halyi monika nawa oshoka olya ziza nawa lyina omizile omiwanawa noku gondja ,lyo olyina wo ombepo ombwaanawa yoku fudhilamo ndjoka hayi zi miimeno.

Ouna epya enene niikunomwa yoye oyimdji yakwata ehala enene, na oto nyengwa okuyi tekela? Fula ominkanka pokati koofoola dhiimeno yoye etotekele lumwe ashike tolongitha ominino omeya guukilila miipungu ano moondjila.

Aalimimapya oya ningwa nawa yatetulwa kiilonga yimwe oshoka pongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula go taga kunu poshikando shimwe.

Ethimbo lyokuteya lyathikana aantu ngaashingeyi otaya teya mo omahangu gawo momapya. Adha ihe omuntu ngoka eshi okuteya a humbata ontungwa ye komutse ye okweyi dhikika nawanawa eto fuuka

Iilando oyindji mongashingeyi oya huma komeho, oshoka otayi monika yina omatungo omawanawa, ngoka ga tungwa galondathana goondhopi.

Molwa omvula ndjoka hayi loko tayi dhiginine nomeya wo taga kukunguluka koondundu, otayi monika wo nokoondundu dhoka tadhi lunduluka, molwaashoka odhindji dhomudho otadhi ningipo ooshona, molwa omeya ngoka shi taga tondoka taga hoko oondundu go taga gwithako omamanya gamwe ngoka taga kungulukako.

Aatalelipo mboka hayeende taya talele po omahala ga yooloka mpaka naampeyaka ohaya longitha omahauto ngoka omanene goobaki opo kaaga dhame , gowo omawanawa oshoka ohaga gwana aantu ooyendji.

Ngele owa ka talelapo omahala giinamwenyo nena oto kunkililwa wu kale aluhe wuli meni lyoshihauto oshoka iinamwenyo yimwe ngaashi Oonkoshi oya nika oshiponga no tayi vulu oku lemaneka omuntu.

Mongashingeyi aalimi mapya oya kotokela ethimbo lyo mvula, molwa oku longitha omeya ngoka gomvula, ngele tayi loko, gaa ha tondokemo momapya gawo, ihe ga kale ga kankama. Ohaya file nduno iimpungu yawo komahulilo, opo omeya kaa ga tondokemo, ihe yega kelele, ga kale wala ga talama.

Olundji omuntu ngele otamunu oohi okwapumbwa woo okukotokela iikulya mbyoka hagandja koohi dhe, nena konima yokupa oohi dhoye iikulya ngele opwahupu yimwe yili kombanda yomeya, ohayi pumbwa okukuthwa koetayi ekelwahi oshoka ngele oweyi etha ohayi ningine etayi nyateke oshilambo.

Omiti dhoka hadhi mene mombuga oto adha dhina uufo uushona, oshoka ohashi kelele omeya ngoka haga tukamo okuya mombanda gakale gashonopala. Dho odhina omakota omanene ngoka haga pungula omeya opo omuti gu kale gwamena gwo ogwa hapa ule wethimbo kapuna omeya.

Omuntu inokala owala wuna oshilambo shimwe shoohi. Omuntu owuhole honingi iilambo oyindji yivulithe pushimwe oshoka ngele omwiiteyele omukithi, nena ngoye owushi ngaa okuhupitha oohi dhimwe mwaashoka inaashi kwatwa.

Mongashingeyi aamuni yoongombe oyeyapo nomukalo omupe ngoka haya yogo oongombe dhawo nomeya gatulwa omuti nelalakano oku kuthako oongupa noodhi dhoka hadhi kala dha lambalala oongombe

Aalimi yomapya kayena efudho, onke ano aluhe ongula nokomatango aluhe owapumbwa oku enda mepya lyoye. Toli tala tala, to tale nkele lyamena, to tala mpoka papumbwa oku endekululithwa naampoka papumbwa oku kunwa ngele opena omapalu. Ano opo wukale omulimi mapya owuna oku kala wuna oonkondo, eyi nekelo lyakola neyi taalo.

Ha aalimi mapya ayehe yena elalakano lyoku kuna noku teya iimeno yawo. Ihe yamwe oyo otaya meneke noku kuna uumeno nelalakano lyoku ku wu landitha omanga uushona .

Ngaashingeyi aamuni yoohi ngele taya teya oohi dhawo olundji ohaya pombomo omeya taya longitha omunino go .ngele mwahupu uumeya uushona noohi dheya kombanda yo taya kwata ihe noonyala

Aakaleli yiinamwenyo, aantu mboka yiilonga omikalo dhiinamwenyo nankene hayi kali wa nayo. Oshoka owuna okupanga uukuume niinamwenyo nuuna tashi ehama nande okuli omuntu oku shi kutya shika otashi ehama hosho hashi kala ngiika, nankene ena okweenda opo eshi kwa te.

Aalondi yoondundu oya pumbwa oku kala aluhe yeli uupathi, oshoka oondundu dhimwe odho nale, ko kutya odha kulupa nodhindji dho mudho ota dhi yagumuka, nomamanya gadho ota ga guko. Naya kale ano ye li uupathi, opo yaa ha ete oshiponga.

Gumwe oto adha ena omayipulo kusha omiti dhoka dhomombuga ohadhi shi pondola ngiini oku kala nomwenyo ethimbo ele pwaana omeya. Ihe ngele oto tala nawa omiti odhindji dhoka hadhi mene okuya muule, dhoka hadhi kala mombuga odha shitwa dhina ekota enene. Ano odhindji dhomudho ohadhi pungula omeya mekota ngoka haga gwanene oshimeno uule wethimbo ele.

Omithitu odha kala hadhi popiwa nohadhi hokololwa momahokololo kookuku moka omuntu ta popi omiti dhali omile dho ominene ihe aantu yopaife otaya koko owala inayedhi mona.

Omumuni gwoondjuhwa ngele aluhe ta hogolola oondjuhwa, dhoka ahala dhininge dholumuni, oha kala e na etimaumbwile kutya otadhi mu etele uuyuhwena owundji.

Oondhila ndhoka oombwanawa dhina omalwala omawanwa ndhoka ihadhi monika nuupu ohadhi monika owala omaluita na unene ohadhi monika moondundu nenge moomwiidhi nomomano.

Omeya ngoka haga longithwa okutekela iimeno, okunuwa kaantu nokiinamwenyo aluhe oga pumbwa okukonaakonwa gataliwe ngele otaga vulu okunuwa kaantu, kiimeno nokiinamenyo, opo ku keelelwe omikithi.

Molwa omashito ga yooloka koshilongo noshilongo, osho unene hashi hili aantu mboka haye ya oku talela po opo yeye ya tale iinamwenyo nenge omaunshitwe galwe ngoka gaaha liko koshilongo shawo.

Aamuni yoohi aluhe naya kotokele okulundulula omeya ngoka geli miilambo yoohi dhawo taya kutha mo ngoka omakulu yo taye ga teke mo, taya tula mo ngoka omape.

Manga inookuna oshimeno shongandi nenge shontumba omuntu owa pumbwa oku ninga omalolelo ngoye toshi konakona ihe nawa shoka shi hole naashoka kaashi hole naashoka sha pumbiwa oku ningwa, toshiningi pokahala okashona keli nande omegumbo, meni lyegumbo lyoye opo ihe ngele wa pondola okushimenitha shi li muundjolowele ngoye to ka kuna nduno.

Oonduli odho iinamwenyo yimwe mbyono hayi vulu okupanga uukume naantu, noya talikako oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ihaayi eta naana oshiponga komuntu ngele wuli popepi nayo.

Ngele omuntu okwatokolo oku ninga omuni goohi , nena oshiwanawa ngele uunongo ena te wu gandja wo komuntu omutiyali megumbo nenge puushiinda opo ngele keepo, nanditye opweya uunkundi wontumba ye ena okuthi ga po ehala ndika, nena omuntu gumwe ota vulu wo okutsikila mpoka ye a hulila.

Eshito olyo oshinima shimwe tashi ku limbilike. Omuntu otokala owala wuli meni lyomadhiladhilo goye twi ipula kutya, shino otashi vulika ngiini, omeya taga tondoka okukunguluka okuza kevi ndyoka lya londa, gu uka hoka kwa siluka.

Molwa onkalo yombepo ndjoka ta yi lunduluka, aantu ngashingeyi iha ya tegelele we omvula yi temune opo ya pulule omapya gawo, ashike oha ya limi owala nomvula ndjoka ha yi ya tango unene tuu manga okrismesa inayi dhana.

Kutha ompito ombaanawa yokwiilikolela oshimaliwa momukalo gokulanditha uumeno . Konga uundini nuupokopoko mboka uushona etokunumo iimeno yomaludhi gayooloka . Landitha woo uumeno mbuka uushona.

Evi lya shitwa lyo opala, kehe shimwe sha tulwa pomahala mpoka shi na okukala. Evi lya shitwa li na oondundu, li na oombuga, lyo oli na omakuti niihwa ya hapa nawa. Lyo lya tulwa wo iimeno mbyoka hayi vulu okumena mombuga nande pwaa na omeya uule wethimbo, otayi tsikile owala okukoka.

Oweshi tseya tuu kutya onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka ngele omvula tayi loko kashina mpoka hashi vulu okuka holama, ihe ohashi kala owala sha thikama nomvula ayihe otayi pwile kusho.

Oomwiidhi ndhoka hadhi pululwa po uuna aantu taya ningi omahala ngaashi uupale womaudhano otadhi vulu okugongelwa nokumangwa oondumba dhi pewe po iimuna oshoka olundji ohadhi tetwa uuna dha ziza dho odho nee dhina iimongwa mbyoka ya pumbiwa koongombe dhetu nuundjolowele owundji.

Okuya komukulo futa okuwanawa, ashike oshina nee kutya okuwanawa ngele ngiini? unene oshiwanawa ngele omuntu tapwilikine konkalo yombepo yesiku ndoka, opo a yeko ngele efuta inaali pimbila, oshoka ota vulu okufaalelwa uuna a yako kuna omakuthikuthi gena oonkondo go oga pimbila.

Haaluhe tashi pula wu kune uumeno ngoye wu tegelele wumene, ashike opuna aantu mboka haya landitha uumeno omanga uushona. Pula eto i monene uuyelele waampoka to vulu okulande uumeno wa mena nale, shoye okutsika ashike eto tekele wo wu pilule komeho nokukoka.

Aluhe ngele taliningine oha li eta omutemo omupe ngonga gwafa omanyangwa shi ta gu dhenge kiihwa, komamanya nokoondundu . Aluhe ohashi monika nawa ngele wuli nookuume koye ko kahala ki imwenenena. Omuntu na mu mwayina ta ya dhengwa kombepo nenge omuntu na mwene.

Aalimi mapya ihaya tegelele wee omiloka nenge omvula yitemune opo ya longe momapya gawo ngaashi omapungu niilya. Ngaashingeyi aantu ohaya tekele owala kutya ne omo kwenye nenge ethimbo peni ,aluhe iimeno yoye oya ziza oshoka haya longitha owala omeya gokutekela iimeno yawo.

Pomathimbo ngaka gomafundja omeya sho taga pwine, ohapu monika oohi pomapompolonga nomiithilalambo mbyoka tayi ende tayi pwine. Aantu pethimbo olyo tuu ndyoka ohaya kala ya dhenga po omukaga mokukwata oohi momathilalambo ogo tuu ngoka taga pwine.

Ongolo osho oshinamwenyo shoka shi li molupe lwokandoongi, oshoka owala ongolo oshinamwenyo shomokuti shoka shi na oondjila dhimwe oontokele dhimwe oonduudhe.

Haku pitila melongo omo amuke omuntu tavulu akale apondola sha monkalamwenyo, shimwe otashi pula owala etemo, evi nomeya opo omuntu aninge omunapya nomuniimuna. Omuntu otovulu okukuna iinima ngaashi omamboga shoye okutekela owala, tokala wuna evi ewanawa.

Oohi haadhihe dhokulya. Oyendji mboka ye hole oohi, oyedhi tala ko onga iitekulwanamwenyo, onkene oyendji yomuyo oye na uukwatetelwa wawo woohi ndhoka dhomalwaala omawanawa, yedhi tula megumbo, haye dhi pele mo owala okulya nokulundulula omeya gadho konima yokathimbo.

Ehulilo shiwike ohali endepo ngele wuli muushitwe ihali elekwa nangoka eli moondolopa, ihe ngoka eli mokuti atala iinamwenyo nenge atala omiiti sho tadhi pepwa kombepo aluhe oha pepelelwa nomadhiladhilo ge ohaga shuna pehala.

Omakuti mongaashingeyi otageende taga hulupo oshoka okuteta iiti kwaningi okudji. Aantu otaya tete iiti okudhika nokuyi ninga iikuni. Ngaashingeyi uunona nomapipi ngoka tagekeya ita gakakala geshi kutya omakuti oshike, ashike otage kuuva owala kutya konima okwali kuna omakuti gena omiti ominene.

Oto kongo ehala ewanawa noku ka fudha nenge noku ka dhengwa po kombepo? Aluhe hogolola oshitopolwa shoka hashi ithanwa Kunene, oshoka osho oshitopolwa shoka sha shitwa shi na oondundu, shi na omilonga nomiti omiwanawa nokuthuwa po.

Owa limbililwa komukithi ngoka tagu kwata iikwamawawa yoye? Pula nena omayele konganga yoondjuhwa niikwamawawa yi ku lombwele shoka wu na okulongitha, opo wu keelele nokupanga omukithi ogo tuu ngoka.

Iinamwenyo yomoondundu ohayi hupu kuupyu nokomutenya gwomoondundu aluhe hayi holama kohi yomamanya ngele omutenya gwatsu, ihe komatango no ngulonene ohayi ziko etayilondo komamanya opo yi ondele omutenya oshoka ongulonene noko matango ohaku kala kwatalala.

Kapu na oshinima oshinyanyudhi komumuni sha fa ethimbo lyokuteya nenge ethimbo lyokulikolamo oohi. Nena aantu ohaya longitha ihe iiyulitho okukuthamo oohi ndhika.

Omahala goondundu ogo oga simana uunene miilongo yaAfrica, oshoka omo uunene hamu adhika iingoli niisiliveli. Aluhe iinima mbyoka yi na oshilonga oyo oha yi adhika momahala ngoka ge na oondundu, na ohayi kokeke omaliko goshilongo uuna ya landithwa po.

Aluhe ngele owa mono oshilambo nenge mpoka tomunine oohi dhoye pwaluudha nena oto londodhwa opo wuteke mo omeya eto yogo mo eto etha mudhengwe koonte dhetango nenge mukukute nawa nawa ngele owa mono mwa kukuta tulamo ihe omeya omape etotulamo oohi dhoye.

Namibia olyo evi limwe lya yambekwa muunshitwe nomaliko ngono haga adhika mevi nomomeya. Ngaashi oshingoli shoka hashi adhika moondundu shoka tashi yambula po omahupilo goshilongo uuna taya landitha pondje yoshilongo.

Kene wavalelwe owu uvile evi hali lunduluka? Talelapo oombuga dhaNamibia wumone nkene evi hali vulu okulunduluka tali lundululwa kombepo nena oto vulu wo okulimona li li mpa ashike konima yomasiku oto adha lyi igongela, lyeenda ha kulyo lyene ihe ohali pepwa po kombepo tali lilundululile pehala limwe.

Ethimbo limwe omuntu ku niwe kethindakano lyomadhiladhilo ihe owa pumbwa owala okuuva ewi lyomeya taga tondoka nokambepo hoka taka zimo taka dhenge momeya. Shino oto shiningi nee ngele wa katalelapo othithiya yili mOmuthiya nenge wuye kegwolyomeya koRuacana.

Uuyuni otawu ende tawu katuka, tawu endelele. Nena mongaashingeyi aantu ihaya huwe nomihi, yo ihaya yele we iilya pomalupale noontungwa, ashike opuna uushina mboka wokuhwa iilya, taka hu, ko otaka yele nale. Iilya sho tayi zi mokashina moka oyu ukilila owala kiigandhi.

Aluhe ngele to kunu omatama, naga kale aluhe taga vulu okweegamena kosha. We ga dhikila po nande iiti, nenge ge egamena kondhalate, opo ashike tage ku pe iiyimati oyindji yo iiwanawa.

Mweneka omadhilaadhilo goye, gundjilika wo omadhiladhilo goye toshi ningi, nefudhepo ndyoka toli ningi komahala ngoka geli koondundu, mokuti. Geli miihwa, gamwena nawa, uuvite owala omawi guudhila niiyamakuti. Toshi ningi mondunda yatungwa nawa nomwiidhi, yo oya talala nawa.

Oshiwanawa aluhe okukwata mo oohi ndhoka oonene mondombe yoye uuna tomunu oohi. Oshoka uneñe omahi ngoka omanene ohaga li mo mbuka uushona, taga ningi omwaalu gwoohi dhoye omushona. Oshiwanawa ngele tokwata mo ndhoka oonene e to thigi mo ndhoka dhopokati naambuka uunshona wukoke nawa.

Molwa omvula ndjoka ya temuna nawa omaulithilo otaga monika ga hapa niinamwenyo oyu uvite ombili oshoka hayo we nana oyindjiyindji oshoka oyindji yomuyo yasi po koshikukuta shali ko onkene ano paife otayi napa nawa oshoka omwaalu ogwa shonopala.

Aamuni yoohi otaya kumagidhwa opo kaya tule oohi dhawo adhihe moshilambo shimwe ashike, oshoka ngele omwa iteyele omukithi nena oohi dhoye adhihe odhi li moshiponga shokukwatwa komukithi. Owu hole ngaa ho topola dhimwe wa tula mpano dhimwe wa tula mpeya, opo dhimwe ngele odha kwatwa oshilambo oshitiyali oshi li megameno.

Okuniwe uumbanda unene tuu kaatungamagumbo mboka ya tungila popepi noondundu, oshoka evi otali ende tali lunduluka nolundji omamanya ngaka otaga tatuka e taga ngoongolele pevi. Aantu oye na uumbanda uuna omamanya ogo tuu ngaka taga kumuka okudhenga omatungo ngoka ge li popepi.

Oshikwiila osho oshikulya shimwe shoka Aawambo ya simaneka, oshoka ohashi kala po ethimbo kokutya ihashi ningi nayi mbala sho ohashi kutitha omuntu mbala.

Owa hala okukala omuteyi dhingi? Hogolola oshimeno shomamango aluhe wushi kwatele miimeno yoye mbyoka to kunu, oshoka emango ohali mene tali endelele lo ohi tulako iiyimati oyindji shi ikwatelela komeya nuuhoho mboka to gandja.

Namibia olyo evi limwe lyayambekwa menenevi Afrika oshoka otamu adhika ombuga ndjoka onkulukulu, yakala ko nale, ndjoka hayi ithanwa Namib Desert ohamu koko iimeno mbyoka hayi kala nomwenyo ethimbo ele inaa kulokwa, oshoka omidhi dhawo odhaya mokule nohadhi vulu okuteka omeya moondama dhomokule mevi.

Fudhithapo olutu nomadhiladhilo goye, toshiningi wuli nookuume kehala lyokokule, ngaashi momahala gomoondundu, moka to tala uushitwe, oshowo etango sho tali ningine, tamu shi ningi nuukunwa weni watalala nawa.

Omuntu haaluhe to landa iitowalekithi ngaashi yomatama noonyanga kositola, ihe shike oshinima shoka kehe gumwe ta vulu okuninga. To vulu owala okulima konima yegumbo lyoye, e tokunu omatama goye. Oshipu okutekela, oto longitha owala omunino gumwe okutekela.

Aantu ngaashingeyi otaya tondoka yu uka komahala ngoka geli moondoolopa, komikunda inaya hala ko nosha konekiwa uunene kutya omolwa iilonga, omalusheno nomeya ngoka gayela. Moongashingeyi aantu oyu udha owala poombinga dhimwe ike aakulupe taya thigwa komikunda oyo ayeke kayena aakwathi.

Aalongithi yomambakumbaku ngashingeyi oyaningilwa nawa. Omambakumbaku gongashingeyi ogalongelwa okatala keli pombanda, hoka omuntu talongo owala akutumba eli momuzile go oga tulwa po nokapundi keli konima yalyo, una lyathikama aantu taya vululukwa po omuntu okuna mpoka tavulu okukala okamutumba.

Ngele nena owa tokola okumuna oondjuhwa kambadhala wu kale wuna ehala lyaandjuka, opo woo shikeelele oondjuhwa dhoye kaadhi kwate komikithi oshoka odhi li mumwe, dho dhikale woo tadhi tondoka dhamanguluka.

Iimeno haayihe hayi ndulukwa owala yokulya nenge omizile, oyindji yomuyo ohayi longithwa kaanasikola, oku ilonga kutya ohayi koko ngiini, ohayi mene ngiini, oya pumbwa omavi goludhi luni, ohayi kwatwa komikithi dholudhi luni, hayi longithwa moondunda ndhoka dhoku konaakona iinamwenyo niimeno.

Uupyu nomutenya gwamemememe ngoka guliko mongashingeyi, otagu halitha omuntu pokahala okawanawa, okahala katalala nawa, po puna wo omeya ngoka omuntu to vulu okumbwinda mo, opo wiikuthe uupyu.

Olundji aantu ngele oyu uvu oshitya omayinyanyudho ohaya dhimbulukwa owala ookuume kawo yopothingo . Omayinyanyudho otaga vulu woo okuningwa kaantu mboka ya pambathana aantu mboka aamwayinathana etaya unganeke owala oshiindingili shawo shoka shaamwayinathana owala inamu kwatelwa ookuume ,elalakano okutunga okutunga ekankameno lya kola

Omahala gomayinyanyudho oganinga ogendji nota ga indjipala kiitopolwa, mongashingeya aagundjuka ihaya tokelwa momagumbo taya ndungikathana oondunge ihe ohaya tokelwa owala komanwino nokoondingosho.

Iikulya yoku palutha oohi ha yihe tolanda ashike opuna omashina ngoka haga vulu oku nduluka noku kukwathela oku etapo iikulya yoohi dhoye, tovulu wo owala oku nyanyula iinima ngashi omapungu, iilya nomafo giimeno toga nyanyulile mumwe notaga ningi iikulya yoohi dhoye.

Imonena oshipundi oshiwanawa nokukala mondunda yoye yokulala, shoka sha longwa sha tulwa iituta mbyoka tayi thuwitha iikaatumbitho nombunda yoye. Nena ongoye owa thigi po okukala to luluma. Omuntu wa kuutumba ndele owa fa wa thikama? Ninga po elunduluko nena.

Moondundu ngaashingeyi omwa holoka iilambo nomikanka ominene ndhoka tadhi hoko oondundu, omolwa omafundja ngoka ga ningi oomvula tage ya ko. Onkene ano omeya shi ga kunguluka, ogo ga hoko nokufula omikanka ominene.

Kutha efudho nookuume koye nenge naakwanezimo lyoye mu kiiyu vithe nawa kokule negumbo, ko kule nomakudhilo, muka tale uukwatya mboka womeendundu nokomahala ngoka taga nana omeho. Aluhe ohashi ningwa oku vululukitha omadhiladhilo ga vululukwe po kiilonga ya kehe siku nokonkalo ya kehe siku moka omuntu ho kala.

Omakuti gongashingeyi ina gafawe omakuti gonale. Monale okwali kuna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Nomahokololo wo giinamwenyo mboka inatu mona nale, oombwa dhomokuti uunamwenyo mboka uushona womokuti mongashingeyi otawu monika omalupita.

Oko kwa konekiwa kutya, omaulithilo ngoka omawanawa, ongoka geli moondundu nenge momakuti, moku yelekanitha nnomwidhi dhetu dhomegumbo dhoka hadhi kukuta mbala uunene tuu, ethimbo omvula ya sheka.

Aluhe ngele totekwle iimeno yoye kotoka waayitekele omeya ogendji oshoka uumeno ohawu vulu okusa komeya, ngoye kala wushi kutya owuna iimeno yoludhi luni. Yinipo yihole omeya naambyoka kayihole omeya ogendji.

Owahala omatama goye gatule ko kamana, gaa kale owala ga taandela? Aluhe kambadhala wuga dhikile iiti nenge oodhalate opo ngele taga mene ga kale ga lamba oshiti shoka opo gi ikolele ko.

Aavali otaya kunkililwa yafutile aanona yawo, opo ya katalelepo omahala ngoka unene haya longwa momambo gosikola. Omahala ongaashi omayooloko pokati koondundu niihwa puna wo iimeno mbyoka hayi vulu oku koka noku taaguluka methimbo lyoshikukuta.

Molwa elunduluko lyonkalo yombepo nomvula ndjoka itayi loko we nawa, mongashingeyi miishana otamu monika owala uumeno wa mena omalompalompa, mpaka opu na mpeya kapu na sha, omolwa omeya ngoka inaaga gwana nevi ndyoka lya kukuta.

Oshimeno shedhina Welwitschia hashi adhika mombuga yaNamibia oshimeno shimwe shoka sha tseyika nawa molwa uukwatya washo wa pumba. Ohashi mene nande pwaana omeya oshoka oshina omidhi dha ya mokule ndhoka hadhi ka teka omeya momilonga dhomevi nohashi kala aluhe nomwenyo nande okwa kukuta.

Owa hala okumuna oohi ashike ku na uunongo wa gwana? Oto vulu okulongwapo e to ningi omalolelo gokumuna oohi toshi ningi mokalambo okashona opo ngele oohi dhoye ina dhi sa nenge ina dhi eta omalimbililo gasha to tsikile owala okufula oshilambo oshinene wu tsikile nokumuna.

Kapuna shimwe shi nyanyudha aamuni unene shafa oongombe dhawo dha vala nawa ko okuna omuloka omvula ndjoka, oshoka uutana ohawu koko ta wu endelele nooyina ohaya monika ya paluka komalutu.

Opuna omaludhi ogendji goondjima , dhimwe ohadhi li onyama , ashike opuna wo ndhoka hadhi li owala oomwiidhi nomafo giimeno, kokutya oondjima adhihe ihadhi li onyama.

Okutekela iimeno yoye totutu ehemele nehemele oko okwa pingenwapo ngaashingeyi aantu ohaalaleke owala omunino pokati kepya ngoka hagu patululwa owala kopomba go omeya taga shashamine nduno uumeno woye shoka hashi pula owala okathimbo okahupi, tashi pula owala oku patululako nokupatako lumwe.

Hupitha oshimaliwa shoka ho longitha mokufuta omeya. Unene ngele tashi ya momeya ngoka ho longitha okutekela iimeno no ku pa wo iinamwenyo yoye yi nwe. Fula oshilambo pethimbo lyomvula e ta mu kungulukile omeya, ashike nashi kale sha gamenwa oku keelela omaso muunona.

Aluhe pethimbo lyomvula, oshiwanawa unene opo aantu yakale yena oompungulilo dhomeya, ndhoka tadhi ya kwathele okweendako, oshowo okukuthako omasiku ogendji, okuyeleka nokulongitha omeya ngoka gokoopomba tadhi futwa.

Iikwamakunde yomaludhi mbyoka yetu yopamuthigululwakalo ngaashi omapoke oyo ya tseyika nawa moku tekula omalutu oshoka dhingi mokugandja iitungithilutu.

Okumuna oohi dhili mumwe nenge odhindji moshilambo shimwe ashike oshanika uunene oshiponga . Oshiwanawa okuninga oohi dhoye dhikale dhili muulambo wayooloka dho odha manguluka nawa , osho tashi eta ekoki lyoohi dhoye dhikoke dhamaanguluka dho odhina woo omalutu omawanawa.

Kaleka olutu loye luna uukolele lo oluna iimongwa mbyoka yi na okukala mo, unene tuu ngele to li iikwamboga mbyoka yomafo omazizi. Ngaashi omamboga, omatama nosho tuu.

Uumeno woye mboka uushona haawuhe nahaaluhe wa pumbwa omutenya ngoka tagu ziilile ketango, ihe yimwe yomuyo oyindji oya pumbwa okamuzile noonte dhetango oonshona opo wu keelelwe kawu ganye.

Oshili oshiwanawa notashi hokitha, tashi nyanyudha wo mboka yehole iikulya yetu yomaputhigululwakalo oshoka, Iikulya yomuthigululwakalo oya wayimine wo iikulya yopashingolo okuya momaalaka nomomalanditho gomomapandaanda.

Ookuku mboka ya kala ko nale otashi ulike kutya oya hupa muukongo, oshoka iinamwenyo oyo tuu mbika oye yi thaaneka komamanya, shoka tashi ulike kutya iinamwenyo tu wete nena oyindji yomuyo oya kala ko oomvula odhindji, manga inatu valwa.

Oshimeno shoka hashi zi uufudhila otashi ende tashi kana, oshoka aantu yongashingeyi kaye na naanaa eitule mo nohokwe yokushi meneka, onkene otashi ende tashi kana mo ngaashingeyi nohashi monika nuudhigu.

Omihoko dhaahimba naadhemba tadhi adhika moNamibia odho dhimwe dhomomihoko muAfrica dha dhiginina omizalomwa nomithigululwakalo dhawo inaya etha dhi lundululwe komithigululwakalo dhoshiEuropa onkene sigo onena oya simaneka oonkadhi dhawo nohaye dhi landula.

Haamunu ayehe yoohi haya landitha owala oohi dhokulya, opena woo mboka haya landitha oohi oonshona kwaangoka wahala okukatameka okumuna uuhi otovulu woo oku ilandela kuyo ngoye wu katameke woo okumuna oohi kungoye mwene.

Omukulu gonale okwa tile: omuntu iho tula omayi goye agehe moshimbamba shimwe ashike, mokutya ngele to ningi ongeshefa ino kala watala owala mongeshefa oyo ayike, omuntu okwa pumbwa ngaa oku tanununa mo oongeshefa dhoye, todhi ningi odhindji opo uuna ongeshefa yoye yimwe yaadhika kuutsakadhi ookwawo otadhi hupu.

Okahala koku inyanyudha ke li popepi nomeya. Owa pumbwa owala okakunwa koye hoka wu hole, okakopi koye kokoothiwa, ngoye to tala nduno eshito lyOmuwa nkene lyo opala.

Okulonga oko haku kala okudhigu ko taku zitha omazigudhe, omuntu to longo nombunda tayi tsana yo tayi luluma, ashike enyanyu ohali ya aluhe peteyo. Longa nuudhiginini, opo wo neteyo lyoye li ke ku nyanyudhe.

Ngaashingeyi aantu ihaya pele we oondjuhwa dhawo miikwatelwa mbyoka hayi tentekwa pevi ihe ohaya mangele uundini uushona wa mangwa okuza pombanda noondjuhwa otadhi nu owala dha thikama. Shika ohashi keelele iiyagaya nontsi kayiye momeya ngoka taga nuwa koondjuhwa elalakano okugandja omeya ga yela.

Ookuku yonale kayali yena ompito yokumona iifo noopena ngaashi tse tuyina mongashingeyi, opo yavule okutathana nooyakwawo, ihe okwa li hayeshi momukalo gokuthaneka nokushanga komamanya nokoondundu.

Oshiwanawa aluhe oku tunga egumbo lyoye poyima pu na omiti dhili popepi oshoka ohadhi kala omiwanawa okugondja, dho odhi na omunzile dha talala nawa mokwenye. Ashike ngeke omiti odhili unene popepi netungo lyoye, ohashi vulu shi tendithe etungo molwa omidhi ndhoka tadhi ende kohi yegumbo.

Kapuna iinamwenyo yashitwa yishi okulongitha kehe okatopolwa kolutu kashitilwa kuyo, toshimonene kuundjabona. Uundjabona oha wu uhala owala tawu dhugadhuga omukati gwawo, nethimbo limwe oha wu kambadhala oku gulyata, nomakende gawo gokomeho. Ta wu uhala owala tawu gudhengaadhenga miiti sigo ta wu dhimbulula kutya omikati oha dhi longithwa shike.

Olundji iilambo yetu yomeya niikwatelwa wo moka hatu pungula omeya oho mono mweya olwaala oluzizi. Ethimbo limwe otayi ulike kutya omeya ngaka inaga yela nenge oshikwatelwa shoye osha pumbwa okuyogwa. Yimwe ohayi kwatwa owala komanenge, nena otayi pumbwa oku opalekwa.

Okukuna iihakauto niimeno woo iikwamatindi oyindji. Unene oyihole omavi gomahekevi go gena uuhoho wagwana.

Namibia osho oshitunda shimwe sha yambekwa ye na uuyamba wonyama unene tuu ndjoka yiiyamakuti nenge yoongombe, oshoka ohaya vulu okutuma nokulanditha onyama pondje yiilongo mbyoka kaayi na onyama ya gwana. Shika otashi kokeke eliko lyoshilongo.

Aalondi yoondundu otaya kumagidhwa ya kale wo ya kotoka, oshoka oondundu dhimwe oonkulu notadhi vulu okukulumuka uuna ta londo. Omuntu natale ngaa nawa kutya ondundu ta londo oyoludhi luni, opo kayi ete oshiponga shokugwa.

Muuninginino waNamibia, omo tamu adhika oshitopolwa shaKunene, oshitopolwa shina uushitwe wayooloka kiitopolwa iikwawo oyindji moNamibia tamwaadhika omilonga ominene ndhoka dha kunguluka okuza moAngola, oondunda adhihe dhomavi naandhi dhomamanya talelapo Kunene nena gweye wumone eshito lyalunduluka.

Kapena shimwe shoka hashi uvitha omwenyo nawa no hashi fuwitha nawa omwenyo oshoka omuntu ohadhiladhila kutya esiku lyeya pehulilo otandi kathuwitha olutu . Tashi vulika ketango ngele tali ningine koonte dhalyo tadhi dhenge komamanya, kiihwa nokoomwiidhi talu gandja olwaala ndoka lwafa lwomalemuna

Gwonale okwa tile, oha ka yala noluhozi lumwe aluke I . Omuntu ota tameke nondjuhwa yimwe nenge mbali, ohaluka e na oondjuhwa dhomwaalu ogundji ngoka inee tegelela, nena nokuteya kwe oha ku ka nyanyudha.

Onkalo yombepo oyo tayi ende tayi lunduluka, mongaashingeyi kegulu otaku monika iikogo ya napakana, shimwe mpaka, shimwe mpeyaka nenge iikogo mbyoka ihaayi eta omvula, sho osho nee tashi limbilike aanamapya naaniimuna molwaashoka taya tengeneke ondjala.

Iitopolwa niilando mbyoka yili moondundu oyo okwa konekiwa kutya olundji yomuyo ohayi talala unene pethimbo lyuutalala yo tayi pupyala epitilila pethimbo ndyoka lyokwenye , oshoka oyili moondundu.

Komanwino nomatondokelo gomeya hoka haku nu iinamwenyo yo mokuti ngaashi oothithiya, otadhi monika dha kukuta shoka inaashi monika nale, tashi ulike kutya omuna elunduluko lyonkalo yombepo, noomvula itadhi loko we nawa.

Nonando okulonga omapya kwa ninga okupu molwa okulongitha omambakumbaku niilongithomwa mbyoka hayi longithwa momapya mongashingeyi, osha ninga wo oshidhigu kaanamapya oku longitha omambakumbaku ogo tuu ngaka oshoka oondando dhiimaliwa mbyoka hayi pulwa odha londa unene.

Aaluhe yoga noku opaleka ehala lyoye moka tomunine oohi oku keelelela omakaako nuunamwenyo mboka uushona hawu vulu okweeta omikithi mooho dhoye. Okukaleka ehala lyayela oko taku kwaashilipaleke oohi dhina uundjolowele.

Mongashingeyi aanona yetu oyuuka owala moosikola nuulongi nuupangi, dhoka dhuudhitha omaithano kehe tuu ngoka. Ihe oshinima sha simana kwaayihe mbika nonando nayo oya simana, oyo uunafaalama, oku lima omapya nenge oku tekula iinamwenyo, oshoka omuntu kehe esiku okwa pumbwa okulya, onkee ano uunafaalama osho oshinima sha simana unene.

Owa hala okutala uunamwenyo mboka hawu adhika momeya nenge aluhe wu hole okukala mpoka pu na omeya, talela po ehala ngaashi komunkulofuta wu mone oondhila ndhoka hadhi adhika pooha dhomeya, tadhi li uunamwenyo mboka ha wu kala momeya.

Aantu oyo owala iinamwenyo mbyoka hayi tsinine omiti dhoka dhoku dhipaga uupuka kiimeno yadho. Elalakano lyokudhipako uupuka. Ihe konima yethimbo ota ya li iiyimati kiimeno oyo tuu mbyoka ya tsinina omiti odho tuu dhika. Opena omayipulo nomalimbililo kutya, omiti dhika otadhi ningi shike maantu.

Kapu na shimwe hashi uvitha omwenyo nawa kamana shoka tashi yelekwa nokambepo okatalala taka zi mooha dhomeya ngoye owa kuutumba nomuholike goye kuupundi mboka wu li pooha dhokamuzile pomeya.

Oko okwii taliwa kutya, oonyanga dhetu dhoka oontiligane odho odhi na uundjolowele no mawuwanawa ogendji ngoka ha ga vulu oku tunga olutu, oku yelekanitha noonyanga dhetu dhoka ooshunga.

Keelela oondjuhwa dhoye dhaa ha kwatwe kuumbambala nenge komikithi ndhoka tadhi zi moonyata. Otashi ningwa mokukomba aluhe noku kaleka ondunda ndjoka muna oondjuhwa dhoye ya yela. Uuhoho woondjuhwa ohawu vulu okulongithwa oku tula mevi onga uuhoho.

Oshinyanyudhi ngiini oku talà omapipi gongashingeyi gaagundjuka yena ohokwe yoku kutha ombinga muunamapya nuunimuna nankene yena okweetapo iikulya yokupalutha aakwanegumbo yawo.

Aamati naasamane yongashingeyi oya kanitha ehalo nohokwe yokutumga omashisha aantu otaa longitha owala omashina goshinanena inayafa aasamane mboka yonale kwali haya uhala nenge jaa tokelwa owala taa tungu omashisha gawo.

Omatalelepo gomahala nginamwenyo yo momakuti inanga nuninwa owala mboka tazi kondje, ihe aluhe longitha okampito nokafudho wamono wutalele po uushitwe nangweye oto vulu wo oku shininga moshilongo shoye mwene, ihe ompito Kayishi owala yamboka hayazi kondje yomayilongo.

Oodhila ndhoka dhi na omalwaala omawanawa ohadhi monika owala pethimbo lyomvula, oshoka olwindji uunyangelo wadho owu li pomahala mpoka hapu talama omeya. Uuna omvula ya sheka nenge omadhiya ngoka haga kala nomeya omeya ga pwiinina aluhe nadho ohadhi ka na po, kokutya ohadhi tuka dhuuka komahala hoka ku na omeya.

Aamuni yoondjuhwa otaya kumagidhwa wo ya kwatele mo wo iikwamboga miikulya yoondjuhwa dhawo nenge ya kale aluhe haye dhi pititha ko, opo dhi ka lye omwiidhi, oshoka ogwa pumbiwa miikulya ya kehe esiku mokukwathela okutunga omalutu gadho.

Aantu oya ninga omukalondjigilile goku ha tega iifilalambo yi pwine omeya, ihe ngaashingeyi ohaya longitha owala ominino taa thipi mo omeya, shampa owala mwa thigala uumeya uushona yo taa kwata mo nduno oohi ndhoka dha kala mo.

Mombuga yaNamibia omo mu na omiti nuumeno mboka hawu mene, nande pwaa na omeya ga gwana, oshoka moombuga muno oha mu lokwa nuudhigu, hamo naana hamu mono omeya gomvula, ihe iimeno mbino oha yi kutha omeya koshi yevi muule, omolwa omidhi dhayo ndhoka dha ya muule.

Ino loloka epya lyoye lina iikunomwa yili mumwe nenge ya halakana nenge oyindji yili moshilando shimwe ashike. Longitha omashina gongaashingeyi ngoka haga longithwa momapya unene tuu oku kuna noku gandja omalala ge thike pamwe oku za poshimeno shimwe okuya poshimeno oshikwawo.

Owu na ohokwe mokutala nokutala oombwa dhomomeya? Talelapo komukulofuta ngaashi Hentisbay noSwakopmund wumone oombwa dhomomeya unene pethimbo lyoshitumbetango, twaadha tadhi ontele okamutenya.

Oshili sha nika oshiponga komuntu ngoka opo ta mono omahala lwotango ngoka nkene geli po ogoku mbwinda. Omuntu ngoka ohati owala omeya oga elekana kombinga adhihe. Ashike etungo ndika ohali tungwa ele kombinga yimwe, lyo efupi kombinga hoka omuntu ha ziilile. Nena omuntu ngele keshi oku mbwinda otashi vulika a se omeya.

Aluhe ngele to kutha eithano, twi ilongele eithano lyontumba aluhe koneka kutya kutha oshinima shoka itaashi hulu. Oshinima shoka sha pumbiwa esiku nesiku ngaashi aanasikola mboka ya kutha uunamapya nuunimuna. Oku kona kona nkene omiikithi dhontumba hadhi holoka miinamwenyo nankene dhina oku kandulwapo.

Aamuni yoondjuhwa ngaashingeyi oya pumbwa okukala yakotoka , opo yakale yena ehala lyagwana lyoondjuhwa , oshoka ngele otaya munu oondjuhwa dhili mumwe ohashi eta etandelo lyomikithi tali endelele.

Oho kala nomalimbililo kutya omatama ngoka haga tulwa komalushi ohaga longwa ngiini?? Talelapo ano mahangano ngoka haga nduluka omatama wu italeleko nkene omashina gawo haga nduluka nohaga endelele momuninga omatama ogo tuu ngaka.

Omumuni goohi okuna okukala aendithwapo, kunkene ena okukala atekula oohi dhe, okutya otedhipe iikulya yoludhi luni nethimbo peni opo shikwathele dhikoke nawa.

Oompinda oyo iinamwenyo mbyoka ya gamenwa moNamibia, ano mongashingeyi oya tulwa uupapa mboka hawu ulike kutya oya gama peni, na otashi ende tashi li shu uka peni, shoka sha ninga omukalo omuwanawa okuyi keelela kaakongi mboka inaa pitikwa, mboka taya dhipaga molwa omayinga gadho.

Okuhelela mongashingeyi okwa ninga okupu oshoka aantu oya nduluka po omambakumbaku ngoka haga vulu paife okupulula, nopethimbo ndyoka lyokupulula ota li pulula lyo tali kunu.

Oondama nenge omahala ngoka goku muna Oohi ogo otaga pumbwa wo oku silwa oshimpwiyu, nge tashiya puuyogoki okukeelela omikithi dhaahakwate oohi.

Okwa tongololiwa ekoko nelunduluko lyoshimaliwa ndyoka lya monika moshikondo shiikwameni niimaliwa tali etwa mo kaamuni yoohi. Onkene okwa dhimbululiwa kutya oku muna oohi oko omukalo omuwanawa omupe ngoka guna ongeshefa tayi endelele.

Iilonga yokoonyala oya ninga iipu, oshoka okulongitha oogwamululu okwa pingenwa po komashina omape gokoonyala ngoka haga endelele go ihaga loloka.

Oshitunda Namibia osho oshilongo shimwe sha tseyika nawa molwa oondundu dha sho dhomaludhi dho oombwanawa oku tala sho oshina wo oombuga niimeno mbyoka hayi mene moombuga nonande kapuna omeya oto adha owala iimeno ya ziza nawa.

Kapuna ondunda kamana ndyoka ihayi tila uupyu yo ihayi tila uutalala yafa oondunda dhetu dhopashiwambo dhoka dhomwiidhi. Oyo ohayi ningi pethimbo lyuutalala yo meni yayo omwapupyala, omanga pethimbo lyuupyu omwatala nawa omo owala wa hala oku gondja.

Oyendji yomuyo oyena uumbanda wokukuna oshimeno shoka hashi imi uushudhila mboka hawu yogo piilalo nenge hawu ndulukwa wuninge iikutu molwa eyitaalo lyokutya ohayi nana oombadhi ngele oweyi kunu popepi nangoye otashikukwatithapo koombadhi, sigo oompaka kapuna lela uuyelele wothaatha mboka tawu ulike kutya eitaalo ndika oli li mondjila.

Ninga ehogololo lyili mondjila ndoka tali eta iikulya megumbo loye. Hogolola okumuna oondjuhwa, ehogololo oto hogolola kutya oto munu oondjuhwa dhomayi, nenge oondjuhwa dhonyama.

Aantu oyendji oya dhimbulula omauwanawa ngoka haga zi moku lya oohi. Onkene aanafaalama oyendji oya lundulula okumuna kwawo hoka yeku tula mokumuna oohi gu ninge omukalo gwawo goku imonena oshimaliwa, oshoka aantu oyendji monena oyiindikwa onyama ohaya li owala oohi nenge onyama ontokele.

Omayoka ogo iikookoloki mbyoka ihayi hindi omuntu. Ngele owe li mono i kaleka kokule nokuli hinda nenge okuli dhenga. Kankama e to etha li pite po nenge wu li lopote kaanambelewa mboka ye na sha niinamwenyo nomakuti, opo ya vule okuya ye li kuthe po.

Omatalele po ngoka haga ningwa komahala ngaashi okomunkulofuta, komakango gomongwa, oondundu nenge momatosha kageshi ashike gaamboka haya zi kondje yoshilongo , ihe naavalwa yomoshitunda nenge mevi moka nayo oya uthwa notaya kumagidhwa ya talele po omahala ogo tuu ngaka omolwa ya tale uushitwe wa yooloka.

Aalongi yomapya nayo ya kuthako oongaku kaye na nee kutya ethimbo lyefundja ndyoka wo omeya geli apehe miishana nomomapya oye napo omukalo gokumuna kutya nee omomeya haya longitha okukuna iimeno mbyoka iha yi tila omeya ngaashi olwiishi.

Longitha oshitukimbepo shoka hashi tuka moku longitha omulilo. Sho tashi kala wala sha fugalala mombepo. Hashi longithwa unene ngele omuntu a hala oku mona ethano ewanawa okuzilila pombanda yoondundu dhi dhili pombanda mombepo oondundu dhili pevi.

Aalimimapya, mongashingeyi ihaya we tegelele omvula yi loke, oshoka ngele owa tegelele omvula yi loke, nena oto kunu lumwe aluke, ngoye to teya lumwe aluke momvula. Ihe ngashingeyi aantu ohaya longitha ominino dhomeya oku tekela iimeko yawo, yo taa teya iikando yi vulithe pu shimwe momvula.

Moshitunda Namibia omuna oondundu, dhina omamanya go ileni mutale, gomalwaala ga yoolokathana. Gwamwe gomugo ohaga longitwa okunduluka iiyaha yokulila, okutunga omagumbo, nosho woo okuhonga omamanya ngoka hagatulwa kiitutumbo yoonakusa.

Oyendji yomamuni yoohi ohaya longitha oondombe nenge oondama dhomeya, ihe mongaashi ngeyi opweya omukalo omupe ngoka gwokumuna oohi dhili popepi negumbo djoye nenge dhili megumbo, okulongitha oondoloma niikwatelwa mbyoka iinene tayi vulu okuya omeya yo iipu okukoha uuna towapaleke olukalwa lweehi dhoye.

Mongashingeyi aantu oya pingenapo okukuna nokulima koonyala, mpoka ya ndulukapo omaungomba omape, ngoka haga kwathele opo kaaga kune oonkandi odhindji moshilambo shimwe, nokutulapo ehala li thike pamwe okuza poshimeno shimwe okuya poshikwawo.

Oyendji yomaagundjuka yongaashingeyi oye hole oku tala elalawili nenge tutye oonyothi ngele lya ningine. Ohadhi monika owala nawa nokusheneka kwadho okuwanawa ngele omuntu keli moondoolopa nenge moolamba ndhoka dha sheneka, ohadhi monika nawa uuna omuntu eli momilema nenge komikunda hoka kaakuna oolamba.

Mokwenye ngele tali piti ohali thikile owala lya sheneka. Lya yela sheke, egulu kali na nando oshikogo shimwe. Omizile dha kwendulila ombinga yimwe, omuzile to vulu okugondja shila ogwetungo. Hali piti kaali na ondjoolola, kali na omwaanawa nenge omwiinayi, ayehe otali minikile.

Kapuna oohi kaana ndhoka tadhi ku tokola elaka dhi vule oohi ndhoka hadhi ithanwa omahende hadhi adhika momeya getu ngaka haga tondoka miishana nomithila lambo.

Elongitho lyomiti ndoka hali longithwa okushashamina kiimeno dhokudhipaga uupuka dhoka hadhi longithwa kaanamapya otadhi eta oshiponga kiinamwenyo nokaantu ,uuna omiti dhoka kungululiwa koompungulilo dhomeya pethimbo lyomvula tayi temuna .

Oonduli odho iinamwenyo yimwe mbyoka hayi vulu oku nana aatalelipo oyendji . Mboka ya za kiilonga yopuushiinda nenge ya za kondje ye nenevi Afrika okuya oku tala uunshitwe mboka uuwana wuli mu Afrika.

Kapu na shimwe dhingi shoka tashi elekwa noku tala etango tali ningine wuli nomuholike goye, pehala lyoondundu lya tiligana sho oonte dhalyo tadhi dhenge komamanya, komwiidhi nokeshito ndyoka lyekukundukitha.